Xɔ aɖe me, kplɔ̃ le afi ma, kɔpu le edzi, seƒoƒo le xɔa me. Emɔkpɔnu le dziƒo, agbalẽ hã le xɔxɔ me. aka

Yevu aɖe le xɔ aɖe me. Ele ha ɖe asi, agba le kplɔ̃ dzi. Yevubolo le me ekplɔ̃ le yibɔ. Gavi sue hã le kplɔ̃a dzi. agbalẽ le kplɔ dzi. Seƒoƒo le kplɔ̃a dzi. Kplɔ̃ aɖe le axa dzi le dzẽ.

Exɔtulawo sugbɔ ɖe teƒe aɖe. amea ɖewo ɖo kuku, mea ɖewo do awu didi, wodo awu ɖe dzi, mea ɖewo kɔ nu ble ŋɔti. Wotu dziƒoxɔ gã aɖe, edɔwɔlwo sugbɔ za. Amea ɖe kɔ asi kɔ teƒe aɖe fiam.

Sikakuƒe, Ŋutsuwo le dome, aŋegba le wogbɔ, ŋutsu aɖe tsi atsitre ɖe afi ma abe wo nunɔla ene ame aɖewo bɔbɔ, ame aɖewo le atsitre ame aɖewo ge ɖe do me.